Nyɔnu atɔ̃ kple wo viwo woame atɔ̃ wole xɔ aɖe si wotu wònye bexɔ, xɔ la le nogui eye mɔ nu le eŋuti, nyɔnu ɖeka bɔbɔnɔ anyi eye wòlé via ɖe ata dzi. Woame eve wole tsitre. ɖevi woame etɔ̃ wole anyinɔƒe ke wo dometɔ ɖeka le tsitre.

Ametsitsiwo kple ɖeviwo siaa wole fli me, wole nuɖugbawo ɖe asi. Wo dometɔ aɖewo le afɔkpa me ɖeewo mele afɔkpa me o. Wole fli me hele nuɖuɖu xɔm.

Ŋu aɖe tɔ ɖe mɔdodo la ƒe axa dzi. Agba le ŋu la tame. Amewo yɔ ŋu la fuu. Amea ɖewo tɔ ɖe ŋu la megbe. Wode ka gbɔ aɖe ɖe ŋua ƒe axa dzi. Agɔti hã le eŋua ƒe go kɛme me eye nyɔnu kple ŋutsu aɖewo hã tɔ ɖe agɔtia gbɔ.

Amewo le asi me, yevunyɔwo woɖo asi le atikutsetse kple nu bubjuwo dzram wo dometɔ aɖewo bɔbɔnɔ woƒe agbawo gbɔ. Ke ɖewo le nu ƒlem wole tsitre.

Atiglinyi gbogbo aɖewo le gbe sia me, tsi aɖe hã le gbea me, ŋu ʋi aɖe tɔ ɖe atiglinyiawo gbɔ eye amewo le ŋu la me. Atiwo hã le gbea me, ati damawo kjple eyiwo ƒe ta lu xɛ.

Dzo dze ŋu gbogbo aɖewo kple xɔwo dzi, xɔawo kple ŋuawo fia, ŋua ɖewo hã le mɔdodoa dzi, amewo tɔ ɖe mɔdodoa dzi hele teƒe si dzo la le bibim, dzudzɔ bla ɖe teƒe aɖewo kɔtɔɔ. Atiwo hã le teƒe sia.

Ɖevi aɖewo kple ametsitsiwo le tsitre, ɖeviawo wometɔ aɖewo le fefe fem ɖewo do afɔkpa ɖewo medo afɔkpa o, etsi pɔtɔ aɖe xa ɖe gɔta aɖe me.

Kpovitɔ gbogbo aɖewo le tsitre le teƒe sia. Woƒe amegã le nane tsɔm na yevu aɖe. Kpovitɔ nyɔnu hã tɔ ɖe yevu la gbɔ. Eɖo nukomɔ, kpovitɔ bubuwo tɔ ɖe wo megbe hele wokpɔm do ɖa.

Dunyahelawo ƒe nunɔlawo va takpekpeme kple ɖekadze kple detugbi siawo. Wole dzidzɔ kpɔm ɖe wo ŋuti. Wo katã wodo woƒe abɔwo ɖe dzi hele ʋli dom ɖe eŋuti.

Ɖevi aɖewoe nye esia, wonye sukuviwo wole nuixlẽxɔ me eye wo katã wole nyadzɔdzɔgbalẽwo xlẽm.

Ŋutsuwo kple nyɔnuwo l eatsitre le teƒe sia, wole awu vovovowo me, gbadagbawo hã le wo dome, wo katã woɖɔ akpoxɔnu kuku, wotɔ ɖe agbaaɖe si wowɔna yi k ne ŋdɔkutsu ɖui wonane dziɖegbe kaɖiŋuse wotɔ ɖe egbɔ ame aɖewo hã le wo megb dome.

Tɔnu enye afi sia, tɔƒodelawo va ɖi go ɖe afi sia kple woƒe akrowo. Ame geɖewo le atsitrenu, wole awu amadede vovovowo me, xɔ gã aɖe yike le ʋɛ̃ ɖe hã le afi sia, flagawo hã le atiwo ŋuti.

Atsiaƒu to. Wotu xɔ aɖewo ɖe atsiaƒua to. Ɖewo le abe xexi ene, netiwo le atsiaƒua to. Zikpuiwo le exɔawo gɔme. Etowo aɖe hã etoa ƒe go kemɛ dzi. Dziŋgɔli wɔ abe ɖee etsi ɖo ene.

Agbalẽ, nuŋlɔtsi, kuku, gaƒoɖokui, asikaƒomɔ, afɔkpa, tsitsi, atsi aɖe si wokpa wòɖi yameŋume woawoe le teƒe sia.

Ʋu aɖewo va tɔ. Ʋu woame eve. Ɖeka nye atiʋu. Eƒe amadede bluɔ Eʋufɔti le ɖeka tame. Ŋutsu aɖe le ʋu la tame. Ʋu vevelia ƒe amadede nye gbemu. Nyɔnu kple ŋutsuwo ɖi le ʋu la me tso teƒe yike woɖo ʋu la tsui

Kpovitɔwo ƒe hatsotso gbogbo aɖe tɔ ɖe teƒe sia. Wo katã wòle awu me. Woɖo woƒe kuku. Ame eve yiwo le me nyé kpovitɔwo o la wò dome. Wo dometɔ ɖeka ɖoe ŋɔti nu kuku. Wole wò dometɔ ɖeka.

Ŋutsuvi ɖevi dza aɖe le tsitre ɖe exɔ aɖe megbe. Ŋutsu tsitsi eve wozɔ to eŋu va yina le ɖuɖɔ gbogbo aɖe hã le anyi xɔa megbe le gɔta me. Ame bubu hã zxɔ gbɔna.

Ŋutsu siawo le xɔ me, edze abe takpekpe wɔm wo nɔ, ke masɔmasɔ ge ɖe wo dome, wo dometɔ aɖewo kɔ zikpuiwo le wo nɔewo dam, bubuwo le kɔ dam wo nɔewo.

Lãmesẽdɔwɔƒea ƒe amedɔdɔ aɖewo va suku sia me. Wole abui dom na sukuviawo. Lãmesẽdɔwɔla ɖeka bɔbɔ nɔ anyi ɖe kplɔ̃gã aɖe ŋuti eye wòle nane ŋlɔm ɖe agbalẽme.